Vehivavy iray manao ambonin'akanjo mainty lava tanana, pataloha lava manga ary mikiraro fotsy, manao ny aroloha mavokely mitaingina ity kodiaran-droa miloko mainty mirehitra jiro ity.

Sakafo tsotsotra aram-pahasalamana no eo ambonin'ilay lovia fotsy sy sotro ary ny sotro rovitra toy ny vary, ny karaoty sy ny legioma hafa ihany koa.

Mahasarika mpizahatany ny toerana manan-tantara toy ity fasana fotsy misy soratra volontany ity, ary bozaka milamina ny eo akaikiny arahin'ireo trano vita amin'ny bozaka.

Vehivavy mainty hoditra, manao akanjo ambony mainty. Miondrika mampiseho ny volony randrana mandady, izay tazominy ao amin'ny tànany ao aorina.

Telo mirahalahy mianaka manohana fatratra ny ekipa ny baolina kitra iray ary tena mankafia amin'ny fon'izy ireo manontolo.

Rehefa amin'ny andavanandro dia mangina tsy misy mpandeha ny lalana manoloana ity fiangonana fotsy, mitafy maitso, misy tilikambo ary mifefy vy ny manodidina ity.

Tovolahy zarazara hoditra misehatra amin'ny lafin'ny politika, malama volo, baribary maso, lava orona, manao lobaka fotsy sy palitao mainty ivelany.

Hety kely maromaro, fampiasa any an-dakilasy, ho an'ny akizy madinika, mipetraka eo ambony latabatra hazo ; miloko maitso, mavokely, ary eo ihany koa ny manga misy sarisary.

Fiara vaventy tsy mataho-dalana. Raitra dia raitra, miloko manga antitra ; tsy misy laharana haranty eo amin'ity toerana iray ity ary dia mahasarika olona maro tokoa.

Karazana poketra raitra ary entina mianjaika rehefa lanonana, vita amin'ny hoditra miloko : maitso, mavokely mainty , volontany, fotsy ary mavo, tsara dia tsara.

Hoso-doko maromaro eny amin'ny rindrina fotsy ; tsy misy loko fa mainty sy fotsy , sarin'olona mipetraka, mitsangana, tovovavy ary jeren'ireto ankizy mitsidika ny heva ireto.

Latabatra fitaratra feno zavatra maro eo amboniny. Vera tsotra, eo ihany koa ny misy tongony, lovia maro karazany, sakafo, sotro rovitra, antsy, sotro fihinana ary ihany koa ny voninkazo haingony.

Paiso tsara loko masaka tsara miloko mena sy mavo amidy eny an-tsena aminy kilao na aminy tsitokotokony avy.

Lehilahy iray mainty fihodirana fantatra eo amin'ny resaka pôlitika. Manao lobaka fotsy, fehitenda manga ary palitao mainty ny ivelany.

Mofomamy isankarazany amidy ao anaty vata fampiratina fitaratra, misy talatalana roa ary misy angeza maro samy hafa boribory, lavalava, miloko volontany.

Zavokà nosilahana roa apetraka eo ambonin'ny hazo fisaka, maitso ny hodiny, mavo ny ao anatiny ary volontany kosa ny voaniny.

Lehilahy manao akanjo lava tanana mainty, pataloha manga ary mikiraro volontany, aroloha manga, mipetraka eo ambonin'ity kodiaran-droa miloko manga ary mainty ny sisiny.

I Dada no anisany olona tia manolotra fanomezana indrindra ao an-tokantrano. Tsy diso anjara i Neny rehefa fetiny, mahazo firavaka maro toy ny : volafotsy, volamena, kavina, rojo.

Firavaka maromaro ao ny fanao aminy tanana, ny tenda ary ny rantsana. Samy manana ny tefiny ary ny lanjany, eo ny volafotsy, ny volamena ary samy manana ny vato sarobidy aminy.

Nosy kely no eo afofoan'ity rano manga manonja fitsidihan'ny mpizaha tany ity. Misy ala mandrakotra azy, eo ihany koa ny tora-pasika manodidina azy.

Tohitena manara-batana, mapiseho bika, natao ho an'ny vehivavy jejo no amidy amin'ity tsena iray eto Andrenivohitra ity.

Lamba lehibe iray miloko volomboasary. Misy sarina gidro anankitelo ; ny roa mitsangana, ny iray kosa mipetraka ary hazo mandrobona ravina lehibe eo afovoany.

Zavamaniry maro no manodidina itỳ farihy miloko maitso ary ihodikodinan'ny vato itỳ. Ahitana tendrombohitra avo dia avo eo akaikiny izay manaloka azy, feno bozaka maniry.

Afa-pahasahiranana ny Renim-pianakaviana iray, izay manana ity fitaovana fandrahoana sakafo fotsy iray ity, izay mandeha amin'ny herinaratra.

Misampana tanteraka ny lalan'ny maty sy ny velona rehefa tojo fahafatesana. Ny iray hasitrika ao anaty fasana no antsoina hoe razana ; ny mbola mivelona sy miriaria kosa dia afaka miara-monina amin'ireo fianakaviana.

Lalana miendrika tohatra mamakivaky ilay vato maranitra. Misy tady ny avia sy avanana ary misarika mpizaha-tany maro.

Toeram-pianarana iray ahitana ny latabatra ampiasain'ireo mpianatra sy ny seza hipetrahany lava, ary ihany koa ny vata fandraisam-peo ampiasain'ny mpampianatra, ny solaitrabe mainty mipetaka amin'ny rindrina.

Rano mikoriana avy any an-tendrombohitra, mamakivaky ireto karaobato, mivarina any anaty renirano, voadidin'ny ala matevina maitso sy zava-maniry maro.

Fiara vaventy mavo, misy kodiaram-by natokana ho amin'ny asa fanamboaran-dàlana sy ny asa vaventy hafa, mitaona ny rano tany, miloko volon-tany natokana ho amin'ny toerana iray.

Lehilahy maromaro manamboatra ny lava-drano, ny iray mandatsaka ny tady any ambany, ny hafa kosa mandalotra ny sisiny biriky amin'ny simenitra.

Biby miloko volontany ny vatany iray manontolo ankoatra ny eo aminy vavany fotsy. Lava sofina, mirenireny eraky ny tanana

Amidy eny an-tsena ny legioma isankarazany. Ovy vaventy mbola tsy voadio, karaoty lehibe, sakay, laisoa, tongolo maitso. Misy ny mividy amin'ny kilao ao ny amin'ny fonosana, eo ny amin'ny kapoaka, ao koa ny amin'ny toko.

Asiana fanafody ny lôtisia rehefa ahondrana ka mahatonga ny lokony mena hivadika ho mavo na maitso fa ny ao anatiny dia fotsy ary ny voaniny dia volontany.

Karazana fiara maromaro, mijanona eo amin'ity lalana ity. Fiara tsy mataho-dalana ; eo ihany koa ny fiara taloha miloko mainty, volontany, manga ary fotsy.

Vehivavy iray manao akanjo mirebareba miloko mavo sy volomparasy sy kapa mainty misaron-doha ary manao solomaso miankina amina fiara fotsy raitra dia raitra.

Ilain'ny fahasalamana sy ny vatana ny fifohana rivotra, madio isa-maraina; any amin'ny toerana be ala maitso, no hahitana izany matetika.

Kolontsaina sy harena ny fananana vakoka iray ao anatin'ny firenena. Mitondra laza sy manintona mpizahatany maro ny fananana azy ireny.

Hosodoko iray, maneho sarina vehivavy mitatao ny koveta feno voankazo, be nono. Manao ambonin'ankanjo mavo sy zipo lava misy dakany ary feno zavamaniry ny manodidina azy.

Karazana trano vita amin'ny tanimanga . Miloko mavo sy mena ny rindrina ary ny tafo dia tafo vita amin'ny tanimanga ihany koa, misy varavarankely isan- karazany ary ny tany dia mena.

Hosodoko maneho ny sarina trano vita amin'ny biriky, misy ny lavarangana miloko mavokely sy manga ary misy omby mitarika sarety eo an-tokotany.

Fitaovana maro no hita miantona eo amin'ity rindrina hazo ity, fampiasa izy ireo amin'ny fanamboarana trano sy fandrafetana fanaka ary ihany koa ny fikarakarana ny simba amin'ny fiara.

Peratra maromaro vita amin'ny akora voajanahary. Eo koa ny vato soa manana endrika boribory na sarim-boninkazo izy ireo.

Efitra fatoriana iray milamina sy madio. Miloko fotsy ny rindrina. Ahitana fandriana ho an'olon-droa ary fandriana natokana ho an'ny zaza menavava vita amin'ny hazo mitokana.

Kiraron-dehilahy mihaja dia mihaja, mangirana, miloko volontany ; fitondra mamonjy lanonana na mivavaka.

Toeram-pisakafoanana milamina sy tsara. Vita amin'ny plastika ny seza ipetrahana ary ihany koa ny latabatra misy fitaratra eo ambony. Ny varavarana dia fitaratra arahina haingo vitsivitsy toy ny harendrina.

Voninkazo iray maitso maniry eo anelanelan' ity hazo miendrika kodiaran-droa ity. Mahavariana ny mahita azy satria toa maneho sary hafakely.

Fiarakodia tsy mataho-dalana no raitra miloko maro samihafa no hita mitanjozotra ny arabe midadasika amin'ny andro atoandro.

Sambo mpitondra mpizahatany miantsona manoloana ity tora-pasika madio sy lehibe iray ity ary manaraka ny onjan'ny ranomasina manopy maitso.

Ny tsena dia anisany manome aina ny tanàna iray, ny fisian'ireo mpivarotra zavatra maro isan-karazany toy ny vokatra avy amin'ny ronono, ny voankazo, ny koba dia manome endrika ilay tsena.

Tontolo ambanivohitra, tany mena, trano vita amin'ny tany manga miloko volomboasary, tafo bozaka. Feno kirihatr'ala; eo ihany koa ny vatolampy manodidina azy.

Mibahana amin'ny sainam-pirenena ny loko mena eo afovoany ary misy kintana mavo eo aminy, arahina loko maitso sy mavo ny eo amin'ny sisiny.

Ny vomanga dia sakafo mitondra otrikaina maro. Maro karazany ny fomba fandrahoana azy, toy ny endasina ; na ny tetika ihany koa. Misy loko maro ny vomanga, toy ny : fotsy sy ny mena.

Fiara avo lenta sy hiaka farany, moderina, miloko fotsy, tsy mataho-dalana, misy soritra mena sy volontany ery ambany, mahazaka olona maro dia maro.

Mifandinika ao anaty efitrano iray misy latabatra lavalava sy seza maromaro ireto mpiara-miasa miresaka momba ny asa vita.

Trano bongo iray no mitafo bozaka, vita amin'ny tanimanga, misy varavarana hazo, miorina eo afovoan'ny saha feno zava-maitso.

Ny sakoa dia voankazo mamy marikivy. Miloko mavo ny ao anatiny, manopy fotsy, ary maitso ny ivelany. Misy voniny misy tsilotsilo.

Fianakaviana vory lanona manomana fety, miakanjo mitovy ny ambony. Mipetraka eny an-tokotany mivoaka miditra mitazana eo ambonin'ny trano gasy, misy tohatra hazo mankany amin'ny rihana.

Olona maro no hita ao anaty fiara fitateram-bahoaka. Tsy mifidy saranga ny fitaingenana azy io ary ny seza dia miloko maitso mazava tsara.

Fiara raitra volondavenona mirehitra jiro mitsilo ny lalana mamakivaky samirery ny arabe amin'ny andro alina, mihidy avokoa ny varavarana.

Lehilahy mainty fihodirana manao lobaka manga misy sarim-boninkazo ny ambony, pataloha volontany ny ambany ary mikiraro mainty, mijanona eo amoron-dalana eo anolohan'ny varavarana vy volontany.

Vorona iray lavalava tsy ahitana tongotra sy tanany mandady eo amin'ny ravina maitso, miloko volomparasy ny lohany ary volontany ny vatany misy pentina maintimainty.

Ny sakoa dia anisany voankazo voasokajy ho be mpakafy, noho izy tsara tsiro sy mahasalama. Rehefa masaka izy dia miloko volomboasary.

Mofo boribory vita amin'ny fangaro toy ny lafarina, ny siramamy, ny rano, novolavolaina ary natao fisaka fanendy amin'ny menaka.

Voankazo hafa kely maniry amin'ny tahony miloko manga antitra rehefa masaka. Manopy mavokely kosa rehefa mbola manta, ahitana raviny maitso maro be.

Fivarotana karazana sakafo isan-karazany iray manoloana ny vavahady mainty. Mofo no tena hita miranty amidy eo ambonin'ny latabatra mena.

Vehivavy iray mampitovy ny lokon'ny akanjony ambony maitso sy ny kapany ary manao pataloha lava mainty, mijoro manao fihetsika maka sary.

Zavamaniry miloko maitso tampisaka feno tsilotsilo, tsy ahitana raviny maniry, eo amin'ny tany karakaina amorony lalana.

Trano fandraisam-bahiny lehibe iray eo amoron-dalana, misy rihana maromaro amin'ny varavaram-pitaratra raitra dia raitra sady malalaka.

Fiangonana Kristianina iray ahitana ny hazo fijalianany ambony miloko fotsy sy mavo, feno zavamaniry ny manodidina azy, eo koa ny andrin-jiro hazo ; somary maizina ny manoloana ny varavarana fidirana.

Ranon-tsavony, menaka, savony, vary, ronono entana maro isan-karazany amin'ny loko maro samihafa no amidy atao amin'ity tsenam-barotra lehibe iray ity.

Trano vita amin'ny tanimanga, miloko volontany, misy varavarankely, ary tafo bozaka ahitàna ny hazo mitsangana sy mitsivalambalana.

Akanjo mafana lava tanana fotsy, misy satroka, misy soratra mainty eo anoloany sy pataloha mainty ranoray ary kiraro mainty sy fotsy, manaraka ny vanim-potoan'andro ankehitriny.

Trano fisakafoanana : tsara sy manara-penitra, mahazaka olona maro, feno latabatra maoderina, seza vy mifono lamba fotsy sy volontany mazava. Misy haingo vita amin'ny hazo miendrika tohatra, sy zavamaniry eo ambony.

Lotisia sinoa miloko mena sy mavo, misy tsilotsilo mitsangana manodidina azy. Ny ao anatiny dia fotsy ary misy voany koa.

Manampy ny olona tsirairay eo amin'ny fiainana andavanandro ny fananana boky. Anisany mampivoatra ny maha olona ny famakiana azy ireny.

Lalana misy lavaka lehibe eo an-dalam-panamboarana. Ahitana hazo mitsatotsatoka ny manodidina sy vato ho ampiasaina amin'izany ary mbola misy ihany koa ny mpandeha eny amin'ny sisiny.

Elo volontany, tahony vy no ialofan'ireo Ray aman-dreny eo ivelan'ny vavahady mangan'ny fianarana ambaratonga voalohany. Miandry ny vavahady hisokatra mba hampidirana ny zanak'izy ireo.

Trano lehibe ahitana varavaran-kazo maromaro, misy efitra maromaro ary rihana ihany koa. Tambobo vato lehibe misy vy eo amboniny ary ahitana fiara miantsona ny manodidina.

Tavoahangy vera maro misy ranon- javatra madity mainty, misarona mena, misy taratasy fampahafantarana ny ao anatiny eo amin'ny ivelany amin'ny lokony mena, maitso volombosary ; milahatra manao ambony ambany amidy ao amin'ny tsena iray.

Taratra ny masoandro mody, miloko mena. Loko mazava mitsivalana sy mitsangana no mamaritra ity tanàna iray tian'ny mpizahatany ity ; feno ala sy rano ny manodidina.

Efitrano fatoriana, mitovy ny lokon'ny fandriana sy ny fitoeran'akanjo miloko mainty. Ny rindrin'ny trano fotsy ary ahitana seza maromaro sy fahitalavitra ao anatiny.

Fitaovana iray mandeha amin'ny herinaratra miloko fotsy sy mena, hipasohana ny akanjo miforitra rehefa avy navalona sy nosasana ary fampiasa ihany koa rehefa ilaina andavanandro.

Sakafo mifangaro maromaro no ao anatin'ilay lovia misy sary mangamanga boribory toy ny anana, ny poarao, ny tongolomaitso, ny hena ary ny rony.

Fanafody maromaro ao anaty baoritra miloko mavo, volom-boasary, fotsy ; entina anasitranana aretina maro. Eo ihany koa ireo manome ery manokana.

Zavamaniry iray lavalava tsy ahitana raviny na iray aza, feno tsilo ny sisiny atao ao anaty tavoahangy tapaka plastika feno tany.

Vokatra fanosotra amin'ny volo, fikarakarana azy vita avy amin'ny zavamaniry, miloko mena ao anaty tavoahangy lava na ihany koa ny boribory misarona.

Entana madinika maromaro fampiasa amin'ny andavan'andro, no amidin'ireto olona eo amoron-dalana. Toy ny arina fandrehatra mainty sy ireo sakafo ao anaty lovia fisaka mangirana.

Lehilahy roa mandray anjara amin'ny fifaninanana hazakazaka lavitr'ezaka no tsenain'ireto olona maro amin'ny tehaka sy amin'ny horakoraka mafy.

Eo andalam-pamitana ny tafo fanitso ireto olona ireto. Ampiasain'izy ireo amin'izany ny hazo fisaka fohy na lava. Eo ihany koa ny gamata.

Laoka anisany fanao ny tokantrano maro rehefa vanim-potoana ny ririnina ka mamirifiry iny ny andro ny vorovoron-kena sy ny voanemba asina anamalaho atao rony.

Harona maromaro fitoerana entana misarona, amin'ny lokony mavo eo ihany koa ny volon-davenina misy tsipika mainty, ao ireo misy sary eo aloha.

Tsena lehibe iray mivarotra entana maro isankarazany toy ny tsakitsaky natao ho any ankizy sy ny lehibe. Misy ny amin'ny fonosana, misy ny amin'ny baoritra. Amidy amin'ny vidy zakany rehetra.

Manam-pahefana milatro, manao fanamiana maitso ambony ambany feno bokotra ary mitovy amin'izany koa ny satroka. Lobaka fotsy ny ao anatiny ary manao fehitenda mainty sy kiraro mainty.

Torapasika lehibe iray no anirian'ity hazo lehibe miendrika randrana misampantsampana ity, ary tsy manana raviny mihitsy. Torak'izay koa ny hazo feno ravina eo ankilany, misarika mpizahatany maro.

Laoka rony ao anaty vilany. Anana nafangaro makamba miloko volomboasary ary angivy nasiana rano.

Sarety kely vita amin'ny hazo misy kodiarana kely anankiroa hitondrana ireo siny fitoeran-drano mavomavo eo am-patsakana mankany an-trano.

Ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo matetika dia tsy afa-misaraka amin'ny solosaina, mampiasa ihany koa izy ireo ny penina sy ny kahie ary ny boky maro samihafa entina manao fikarohana.

Loham-behivavy iray mainty fihodirana tsara sy milamina hogo volony, manao kavina ny sofiny ary miloko manga ny hohony.

Vehivavy iray zarazara hoditra, miorirana manao kavina boribory fisaka eo amin'ny sofiny, volo olioly mavo misy tsipika mainty eo amin'ny faritra ny volo manify.

Mahay zavatra ny malagasy. Maro karazana ny zavatra vitan'izy ireo na amin'ny hazo na amin'ny rofia na amin'ny akorandrika.

Trano tsy zarizary eny ambany tanàna : eo ny vita amin'ny biriky, eo ihany koa ny amin'ny hazo, misy lavarangana vita amin'ny hazo ihany koa ka manome aloka.

Toeram-pivarotana sakafo eny amoron'arabe ahitana karazan-tsakafo maro ao anaty vata fampiratiana fitaratra ; mofo lava no eo ambony rano toy ny vary miloko, ny paty sy ny sisa sy ny sisa.

Fiaramanidina lehibe mahazaka mpandeha maro fotsy, misy varavarankely maromaro, kodiaran-droa efatra ary ahitana ihany koa ny milina mampandeha azy eny amin'ny sisiny.

Vorona tsara tarehy iray, miloko volomparasy ny vavany ; ahitana loko marevaka maro ny vatany toy ny volomboasary, manga, fotsy, mainty.

Loham-behivavy iray mainty fihodirana, mirandrana mandady madinika ary mivokona any aoriana ny farany, mipetraka amin'ny tany.

Fanomezana hanitra sy tsiro ny sakafo toy ny : tongologasy, sakaitany, tamotamo vovony sy vaingany, dipoavatra maitso, sakay no amidy amin'ny kapaoka sy kilao eny an-tsena.

Zokiolona iray fotsy volo, manao lobaka fotsy tsy fehitenda mainty ary palitao volontany ny ivelany. Misarom-boady miendrika sainam-pirenena fanta-daza eo amin'ny sehatra pôlitika.

Ny tanalahy dia biby mamparikoditra ary miova loko. Miloko volomboasary mainty, marokoroko, mihazona ny ravina iray misy tahony izy eto.

Lehilahy iray mainty fihodirana manao ambonina akanjo fotsy sy pataloha fohy mainty, mibaby kitapo manga mamelatra ny tanany anankiroa mariky ny fahazotoany manao ny hazakazan-davitra izay mihanika tendrombohitra.

Toerana fivarotana mofomamy ao anaty vata fampirantiana fitaratra, misy latabatra sy seza moderna somary maizimaizina ny trano.

Voan-dalana maro no afaka jifaina eny amin'ireny lalam-pirenena ireny toy ny akondro amin'ny lokony mavo, maintso, mena, volon-tany ; ny voantsokona, ny papay ary ny manga.

Vilia jobo vy feno lasopy ahitana rano, paty, tongolo maitso, karaoty eo ihany koa ny tongolo fihinana rehefa amin'ny andro mangatsiaka.

Biby tia misakafo ny sokatra. Mihinana karazana legioma toy ny voatabia miloko mena ary ny anana sy ny salady.

Toeram-pisakafoanana milamina sy madio, tsara. Latabatra sy seza maoderina, haingo jiro miloko volomboasary ary zavamaniry no eo ambony.

Ravinkazo maina miloko volontany maromaro, fehezina amin'ny tady maromaro ary atsitokotoko eo ambonin'ny baoritra.

Zavamaniry manitra ary masiaka ny sakay. Misy loko maro toy ny volomboasary, ny mavo, ny mena, ny maitso ary misy tahony kely eo amin'ny lohany. Mipetraka eo ambonin'ny gony izy ho amidy.

Voankazo miloko volontany ny voamadilo, misy voniny mainty ary fakany lava mipetaka eo amin'ny tahony hohanina atao siramamy na ihany koa asiana vinaingitra.

Fitaovana fampiasa any an-tsekoly. Avo lenta manolo ny solaitra fampiasa amin'ny tsaoka ireto solaitra hafa ireto. Miloko manga, mavokely, maitso, mena ary misy penina mifanaraka amin'izany miaraka aminy.

Fiangonana iray ahitana mpiangona maromaro ; eo ihany koa ny pretra izay mampivavaka miakanjo mena ; ahitana hazo fijaliana lehibe ao amin'ilay fiangonana.

Peratra efatra amin'ny tefy samihafa sy vato sarobidy isan-karazany no haranty eo amin'ny ratsan-tanana telo samihafa.

Ananadia maniry ho azy eny an-tsaha, raviny maitso ny tahony ihany koa, tsy misy felany ary betsaka dia betsaka.

Toerana manan-tantara. Misy rindrim-bato. Eo ihany koa ny trano hazo miloko mainty, mitafo bozaka, ary fitsidiky ny olona maro.

Sainam-pirenena hafa kely, misy sary vorona mahery eo amin'ilay loko fotsy afovoany. Loko mena ny ambony ary loko mainty kosa ny eo ambany mamarana azy.

Karazana legioma sy voamaina mena, fotsy, maitso, mavo ary voasary sy voatabia atao anaty koveta maitso amidy ao amin'ny fivarotan-dehibe iray.

Mofo misy sesika ny ao anatiny, ary natao endrika telozoro maromaro ao anaty baoritra. Natao fihinana ho ody ambavafò; na ihany koa sakafo atoandro.

Ampitsikiana no iandrasan'ireto Zoky ny baolina eny an-tanan'ilay Zandry manao akanjo volomboasary sy pataloha fohy ary mikiraro eo ambonin'ity bozaka ravahan'ny hazo midoroboka eny amin'ny sisiny.

Ny zavoka dia voankazo miloko maitso ny hodiny, mavo ny ao anatiny ary volontany ny voniny. Mitondra fahasalamana ary otrikaina maro ary manome ihany koa menaka izy io.

Vokatra fanosotra amin'ny tarehy mba hanamandina azy ao anaty fonosana baoritra fotsy na ihany koa ny tavoahangy lavalava na ny boribory misy sarony, miloko fotsy manga, eo ihany koa ny fotsy maitso.

Kapa, poketra vita amin'ny hoditra. Vokatra malagasy amin'ny lokon'ny : volontany, mainty, mena, mavo. Firavaka vita amin'ny akorandriaka eo ambonin'ny latabatra fotsy amidy.

Ny tendrom-bohitra, ny zava-maitso, ny trano vita amin'ny fotaka mitafo bozaka no fahita matetika any ambanivohitra, tsotso-piainana ihany koa ny mponina any.

Fiara kely isan-karazany miantsona ao anatin'ity tokontany iray ity. Ao an'ny loko fotsy, maitso antitra ny volondavenona ary ny mena. Eo ny kodiaran-droa ihany koa izay mipetraka eo an-tokotany. .

Fiara tsy mataho-dalana miloko volondavenona mangirana iray ary fitaratra mainty no mijanona eo alohan'ity fiarakely fotsy ao ariana ity, eo amin'ny sisin-dalana.

Ny Doany dia toerana iray entin'ny olona hanamasinana zavatra na koa angataham-pitahiana. Matetika izy io dia miorina eny an-tampon-kavoana ary misy saina mipetraka eo akaikin'ny tafo amantarana azy.

Tanora manao ny fanatanjahantena, ao anaty efitra natokana ao amin'izany, ahitana ireo baolina ngeza sy kely miloko mena, manga, volondavenona.

Sondriana ny olona mitsidika ity toerana fampirantiana hoso-doko ity, izay mipetaka eo amin'ny rindrina fotsy ao anaty vata fitaratra.

Vehivavy iray fotsy fihodirana, manao arovava-orona mainty misy sarin'alika eo alohany. Manao randrana mandady arahina volo hafahafa fotsifotsy lava.

Ankizy maromaro mianatra ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny lasy, izay ataon'izy ireo, manao fanamiana mitovy ny ambony, mitondra fitaovana maro isan-karazany toy : ny vilany, ny hazo sy ny sisa sy ny sisa.

Feno mpivarotra ny sisin-dalana fandehanan'ny olona, mpivaro-kena, mpivaro-trondro eo ihany koa ny enta-madinika, misy ihany koa ny siny fatsakana miloko mavo ary elo manalokaloka ireo tsena.

Karazana kojakojam-behivavy amidy eny an-tsena eo amin'ny latabatra hazo mifono lambamena toy : ny kavina, ny rojo ,ny peratra sy ny sisa.

Mitovy avokoa ny lokon'ny fanitson'ireto trano sy fiangonana amin'ity tanàna hiodikodinan'ny vohitra avo dia avo sy zavamaniry maromaro ity. Miloko volontany ny fanitso.

Fitaovana plastika tsy misy loko mangarahara, afaka ametrahana zavatra, itahirizana vary na ihany koa voamaina na rano ary fampiasan'ny renim-pianakaviana amin'ny andavanandro.

Vehivavy iray : manao tohatena maitso, lavavolo, mikiraro mainty, mitazona finday raitra dia raitra miloko maitso no maka sary ny tenany.

Sakafo mafilotra no eo ambonin'ny latabatra. Ao anatin'ny lovia boribory fotsy toy ny vary sy ny voatabia voatetika. Eo ihany koa ny laoka.

Amidy eny amin'ny tsena amoron-dalana eo ambonin'ny garaba na ihany koa baoritra ireto karazan'entana fampiasa amin'ny andavan'andro ireto toy ny fibatam-bilany, eo ihany koa ny fikosehana, ny koveta maro isankarazany.

Loko telo miavaka tsara no hita amin'ity sainam-pirenena iray ity toy ny mena izay mitory fitiavana, ny ao ambony ny mavo, ny ao afovoany ahitana sary kintana mainty ary ny maitso midika fanantenana ny eo ambany.

Ny akondro dia voankazo tsy mba adinon'i Neny rehefa miantsena izy. Lazainy fa mitondra fahasalamana, hery sy tanjaka manko izy ireo.

Trano maromaro miorina eny antapo-kavoana misy ny loko mena, ny fotsy, ny volomboasary ary ny volotany ; misy ny tsisy rihana eo ihany koa ny misy rihana ; misy ny tafo fanitso eo ihany koa ny tafo bozaka.

Hazan-dranomasina miloko volomboasary ny ivelany, mavo kosany ao anatiny misy tandroka mahitsy ; hatono eo ambonin'ny fatana misy arina mirehitra elanelanin'ny vy makarakara.

Voninkazo maro loko toy ny fotsy sy mena, ny maitso misampatsampana, eo ihany koa ny tahony mipetraka ao anaty fitoerany mainty manaingo ity trano fidirana ity.

Vehivavy zarazara hoditra, baribarimaso, lava orona, molotra manify, mikavina ny sofiny, bory volo, misy tsipika telo ny sisiny ; manao ambonin'akanjo mainty ; mitsiky malefaka.

Gazety iray mpivoaka isanandro maneho amin'ny matoan-dahatsorany momba ny trangam-piarahamonina iray amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana maro dia maro sy fiarakodian'izy ireo tsy mataho-dalana.

Rindrin-trano iray efa simba, miloko volontany ny ambony, fotsy ny ao afovoany ary volontany ihany koa ny farany ambany. Ahitana biriky maromaro ao anatiny.

Fiara karetsaka mavo sy fiara raitra kely miloko volontany mangirana, mifanatrika mijanona eo amin'ny sisin-dalana iray misy tsena.

Kanto dia kanto ary manaraka ny fivoarana ny didin'ilay akanjo mirebareba anaovan'ity tovovavy mena vola mitsiky ity sy manao ny firavaka eo amin'ny tendany.

Fiara tsy mataho-dalana sy raitra dia raitra maromaro no tratrin'ny fitoanana amin'ity lalana iray izay mikitaotaona andalovan'ny fiarakodia sy ny kodiaran-droa ity.

Laoka eo ambony lovia vy, boribory, fisaka, eo ihany koa ny jobo. Ravitoto voatoto, miloko maitso ary hena matavy miloko mena sy fotsy.

Ramatoa fotsy fihodirana, lava volo miloko mena, manao ambonin' akanjo mena ny ao anatiny ary palitao tsipitsipika volontany ny ivelany. Fanta-daza eo amin'ny sehatra politika izy.

Mofomamy lehibe vita amin'ny voankazo, miloko mena ny tapany ambony, fotsy ny manaraka azy ary manompo mavo ny ambany indrindra ary haingon'ireo voankazo toy ny frezy ny manodidina sy ny eo ambony.

Havoana sy tentrombohitra feno vato no iakaran'ireto mpanao fanatanjahan-tena, miakanjo maivana ny ambony ary pataloha fohy ny ambany, mibaby kitapo itoeran'ny rano hosotroiny.

Karazana menaka fampiasa ao an-tokatrano no amidy amin'ny vidiny maro samihafa eo ny mora eo ny somary lafolafo ao anatin'ny tsenam-barotra lehibe iray ity

Fiara raitra tsy mataodalana manga mitondra ny laharana enina amby fitopolo, roapolo miditra ny lalana feno tsena mandalo ny kitotona.

Fiarakodia kely raitra, mijanona eo an-tsisin-dàlana amoron'ireto andrin-jiro vy ireto. Misy vehivavy mandalo mitondra harona sy ireo olona hafa koa.

Fitaovam-piadiana taloha ny tafondro. Ngeza dia ngeza vita amin'ny vy, toa harafesina miloko volontany, misy lohan'ny lava mitsangana, mipetraka ao anaty rindrim-bato ; misy ala ny manodidina.

Miloko volon-tany no tena mibahana amin'ny lokon'ny sifotra. Tia mandady eny amin'ny zavamaniry miloko maitso izy ireny ary tiany koa ny toerana mando.

Fiaram-panjakana, fiaran'olon-tsotra, fiara karetsaka no mizotra mandalo ilay hazo midoroboka lehibe mankany amin'ny lalana "mikitaotaona" feno andrin-jiro ny sisiny.

V;ory maro dia maro ny olona mijery ny fampisehoan'ity lehilahy iray manao akanjo mainty ambony ary pataloha fotsy ny ambany. Ahitana ihany koa ny mpitendry ny vata maro bokotra eo ambonin'ny latabatra.

Loko mainty no mibahana ao anatin'ity toeram-pisakafoanana iray ity ny seza , ny varavarana, ny latabatra dia ny loko mainty avokoa. Misy haingona sainam-pirenena samy hafa eo ambonin'ny tafo eo amin'ny hazo.

Volo vao avy namboarina miloko fotsy sy mainty mifangaro, miolakolana ny eo amin'ny lohan'ity tovovavy. Manao ambonina akanjo mainga fohy tanana izy ity.

Zatovolahy maromaro mpanao baolina kitra. Misy lava sy fohy, fotsy sy mainty fihodirana, mahia sy bota. Manao fanamiana mitovy, mijoro manoloana ny fankatsary.

Mampihaingo ny toeram-pisakafoanana ihany koa ny fanisiana ny zavamaniry maitso ao anaty efitra, ankoatra ireto latabatra sy hazo tsara tarehy ireto.

Marevaka dia marevaka ny lokon'akanjon' ity lehilahy iray ity, na ny ambony na ny pataloha ambany dia samy volom-boasary avokoa, mazava alina rehefa tarafin'ny jiro ary mikiraro volontany ny lokony.

Mpampianatra roa mampilahatra mpianatra amin'ny kilasy samy hafa eo afovoan'ny tokontany. Ireo ankizy dia manao aron'akanjo samy hafa.

Trano gasigasy amoron-dàlana miloko volomboasary, misy lavarangana hazo, ahitana sainam-pirenena mitsangana, ny tafo dia tafo bozaka.

Trano iray eo an-dalam-pamitana no ao anatin'ity tokontany midadasika ity. Vovoka no manodidina ny trano, ary mbola miloko simenitra ny trano, ankoatr'ireo varavarankely vita amin'ny vy, sy varavarambe vita amin'ny hazo.

Fiara karetsaka maromaro, mavomavo, mijanona eo aminy sisin-dàlan'ny tsena. Eo ny misokatra ny varavarana, ao koa ireo mpamily mijanona ao anatin'ny fiara, miandry ny mpandeha.

Gazety iray mpiseho isan'andro mitantara an-tsoratra sy an-tsary ny fifidianana solombavambahoaka teto amin'ny firenena ; nandraisan' ireo mpanao politika maro anjara.

Akoho fotsy misy sangany mena, manirery eny anaty bozaka maitso, misy vy anankiroa mitsivalana, mitady ny namany ary miezaka ihany koa manilika ireo bozaka.

Finday maromaro avo lenta no aranty amin'ny vidiny mirary. Ilaina eo amin'ny fifandraisana, eo ihany koa ny fakana sary mazava dia mazava.

Biby hafakely : volony mainty, misy manga ny eo amin'ny tendany ary mainty koa ny eo amin'ny lohany, ny tongony mirantsana telo ngeza dia ngeza.

Masinina fanjairana fahiny, vita amin'ny vy, mavesatra dia mavesatra. Misy ny fitoeran'ny kofehy eo ambony. Fampiasan'ny renibe sy ny renim-pianakaviana taloha.

Trano maromaro vita amin'ny tanimanga miloko samihafa toy ny : mena sy fotsy ary samy tafo bozaka. Misy rihana iray avy sy varavarankely ary feno ala ny manodidina.

Zava-boaary maromaro, maniry ao anatin'ity sahakely iray, ahitana toerana filalaovan'ny ankizy ity. Misy ny hazo maromaro maniry, ny voninkazo miloko maitso mandravaka ny tanàna.

Biby iray manaraka ny hazo lehibe mitsivalana, miloko mavo ny eo amin'ny tampany ambany, mainty ny eo amin'ny lohany sy ny tongony ary volontany ny any amin'ny vodiny.

Vokatra fanosotra amin'ny tarehy malamalama vita avy amin'ny zava-maniry misy ny ho an'ny maraina misy ny ahositra amin'ny ariva ao anaty fitoerany boribory misy sarony fotsy fotsy.

Tokontany iray handray lanonana, ahitana seza misarona lamba fotsy maromaro, elo fotsy mivelatra eo an-tokontany ary latabatra misy lamba mifono mavo.

Trano kely vita amin'ny hazo lava misy tafo ravim-potsy ary ahitana lalana kely hazo miampita ilay rano, natao ho an'ireo mpitsidika sy mpitsangatsangana.

Vehivavy roa mirandrana, mandeha eny an-dalambe. Samy manao ny tohitena izy roa ; ny iray miloko mavokely sy mavo mifangaro, lava tanana ; ny ilany kosa manao ny mainty tsy misy tanana.

Karazam-boninkazo tsara dia tsara no mandravaka ity toerana iray fitsangatsanganana misarika mpizaha tany ity. Misy rano manonja, feno sambo kely madinika fotsy maromaro.

Fisotro mahamamo maro karazana no amidy ao amin'ity tsena be iray ity ; ao ny ao anaty tavoahangy vera, ao kosa ny tavoahangy vy ; amin'ny loko manga, mavo, maitso, mainty, ny volomboasary sy ny sisa.

Vehivavy mainty fihodirana, somary kely, lava, manao ambonin'akanjo mainty, pataloha rovi-drovitra ary manao kiraro, misakelika pôketra fotsy.

Mitovy tsy misy valaka ny lamba mirebareba anaovan'ireto roa vavy ireto. Fotsy ary misy sisiny maitso, samy manao kapa izy ireo.

Ramatoa iray manao ny asa tanana momban'ny fanjairana no mipetraka eo amin'ny malomaloka mamita ny asan' ireo olona.

Trano maromaro miorina manoloana ity lakandrano miloko maitso fikorianan'ny rano maloto sy maimbo, izay voafefin'ny aro vato ity.

fiara fitateran'entana lehibe miloko volomboasary, mitondra ny laharana sivy amby sivifolo roa amby telopolo, mizotra manaraka ny arabe tsy hahitana fitohanana

Ny kodiaran-droa dia tsy natokana ho an'ny lehilahy ihany, fa ny vehivavy koa dia efa maro no mitondra azy, entina hivezivezena na koa entina rehefa miasa.

Maniry eo akaikin'ito dobo mpilomanosana misy rano manga ary mihodidina fotsy ny sisiny ity hazo lehibe iray ary voninkazo mavokely iray, hita taratra ihany koa ny seza fipetrapetrahana fotsy.

Ny koba dia anisan'ny sakafo mampiavaka ny Malagasy. Vita amin'ny alalan'ny voanjo miloko volontany rehefa voatoto ary akondro sy kobam-bary no manodidina azy, fonosina amin'ny ravina rehefa avy eo.

Hafa kely ity toerana fisotroana sy fisakafoanana ity fa dia misy seza fandraisam-bahiny tsara kely miloko mavo sy latabatra vita amin'ny hazo ary ihany koa seza iray miloko mainty.

Vavahady vy fotsy lehibe iray no miditra amin'ity toeram-pisakafoanana iray ity ary ahitana tafo fanitso ny ao anatiny ary mbola misy vavahady hafa iray ihany koa misy kisarisary ny eo amin'ny rindrina roa.

Sary sikotra maneo ny saritanin'i Madagasikara vita amin'ny hazo maneo ny maha samihafa ny isam-paritra avy ahitana trano, zava-maniry, omby, sarety ary olona.

Fandriana toerana iray mifanaingina misy tohatra miakatra any amin'ilay ambony, misy fitoerana akanjo eo amin'ny sisiny, vita amin'ny hazo mitsivalana sy mitsangana.

Vary notapohana laoka eo ambonin'ny hena misy rony ny eo anatin'ilay lovia jobo fotsy ary ahitana sotro fihinanana eo akaikiny eo ambonin'ity jiafotsy manga ity.

Zavatra iray miendrika tavoahangy, mangirana no itoeran'ilay voninkazo maitsomaitso misy tahony, misy raviny mipetraka eo ambonin'ilay plastika mainty, mandravaka ity efitrano misy latabatra mainty sy seza volondavenona ity.

Volo mainty olioly, voakarakara tsara no aseho eo amin'ny ratsan-tanana dimy mirefy eo amin'ny dimy santimetatra eo.

Vato ngezabe no hita eo amin'ity sisin-dalana. Misarika mpizahatany maro ny lalana midadasika. Ahitana ireo bozaka maniry manopy mavo.

Lakan'ny mpanjono mijanona eo amoron'ny torapaska madio sy milamina sy eo ambonin'ny ranomasina manonja malefaka taratry ny taram-pahazavan'ny masoandro mody.

Vehivavy iray zarazara fihodirana misehatra amin'ny lafin'ny politika, manao solomaso, fohy volo, miakanjo mainty ny ao anatiny ary palitao volondavenona ny ivelany.

Lehilahy efa nahazo taona, fotsy fihodirana, fotsy volo, manao solomaso, fatan-daza eo amin'ny sehatra politika, manao ny lobaka fotsy, fehin-tenda mainty ary palitao mainty ary misalotra ny lamba fitafy manga sy mavo.

Vokatra fanosotra amin'ny tarehy hanadiovana sy hanatsarana vita avy amin'ny raozy, ao anaty tavoahangy ny ranon-javatra miloko mavokely dia misarona.

Lehilahy iray manao akanjo mena lavatanana ambony, pataloha mainty ambany, kiraro fotsy, mitaingina kodiaran-droa miloko mena sy mainty manao aro loha mainty.

Lehilahy fotsy fihodirana mirandrana ny volony, manao akanjo fohy tanana mavo misy sisin'ny mainty ary pataloha fohy volondavenina sy mikapa mena.

Trano lehibe iray miorina ao anatin'ny hazo manodidina azy mitafo fanitso maitso miloko volontany ny tapany ambany ary briky tsotra ny ambony. Ahitana varavarankely fitaratra telo ary ny tokotany dia feno ny tany mena.

Vehivavy iray mena volo, manao akanjo ambony mainty, misy tombokavatsa ny ilan-tanany no variana mitazana ity firavaka maro loko eo amin'ny tratrany.

Feno tsiky ny endrik'ireto tovovavy telo maka sary samy manao toha-tena izy telo vavy ary manao kapa ihany koa. Ny iray moa dia mitendry gitara.

Sondriana dia sondriana ity tovolahy : manao satrokety maitso, akanjo ambony sy pataloha manga, mibaby kitapo ; mandinika ireto zavaboary : vato maranitra avo dia avo sy zavamaniry eo anelanelan'ilay vato.

Fitaovam-pianarana fampiasan'ny ankizy any an-dakilasy no mipetraka eo ambonin'ny latabatra : penina manga, mena, maitso, kahie, pensily hazo ary hety.

Menaka fanosotra amin'ny volo ao anaty tavoahangy kely iray telopolo mililitatra misarona sy baoritra fasiana azy. Miloko mainty ilay menaka.

Vokatra fanosotra amin'ny helika iarovana ny fofona mba tsy ho maimbo, amin'ny tavoahangy kely na lehibe miloko : maitso, volomparasy, fotsy, mena ary manga.

Biby tsy dia maro mpakafia ny voalavo noho izy manana endrika somary ratsy no manana toetra tia manimba zavatra sy fananana.